Omulaalo alunda nte ng'azigoba okuddayo eka oba okugenda ku ttale. Omulaalo ono alina n'akaggo ke ku mugongo. Ente nnyingi era nga mulimu eziyina amayembe amawanvu. Ziyita mu luguudo olugazi obulungi nga lwa ttaka. Ebbali w'oluguudo eriyo ensiko n'emiti ate eri ente gye zigenda eriyo amayumba agaaserekebwa n'amabaati era nga waliwo n'ebikondo by'amasannyalaze.

Akatundu omuli amaduuka agatunda ebintu eby'enjawulo wamu n'abantu okusinga baami, abamu nga batudde abalala bayimiridde ku maduuka ate abalala baabano batudde ku ppikipiki zaabwe era nga ne wabbali waliwo ekikutiya ekiteereddwamu ebintu nga kijjudde n'emiti emiwanvu okuli ebipande.

Enjuki zino nga ziri mu muzinga. Omuzinga gwakolebwa gwabajjibwa bubajjibwa mu mbaawo era ng'enjuki zino zirabika nga zaawakuddwamu omubisi gwazo kubanga zirabika nga nnafunafu oba oboolyawo nga n'ezimu nfu.

Abaana ab'obulenzi babiri nga balabika bayizi, batambula boolekera ekibira. Abalenzi abano omu ali mu ssweta emmyufu ate omulala essweta eya bbululu, bombi nga bali mu mpale nnyimpi nzirugavu n'obugatto. Omwana omu akutte ekitabo so ng'ate bombi beekutte. Eri mu maaso gye balaga eriyo omuntu alabika ng'alina bye yeetisse. Oluguudo lugazi bulungi nga lwa ttaka.

Ebidiba by'ebyennyanja biri bisatu era nga biriko akakomera akabyetoolodde ak'ebyuma kuliko n'akalyango akayingira mu bidiba bino era byetooloddwa omuddo omungi ogwa kiragala waliwo n'emitiititi emiwanvu n'emimpi ate nga eri ewalako waliyo ennimiro ezirimu ebirime eby'enjawulo.

Omwami ono ayimiridde ku katunnumba akali mu nnyanja era nga akutte oluti oluliko eddobo ng'alina by'ayagala okuloba mu nnyanja. Ennyanja yo eriko amayengo era nga omwami ono ayambadde biddugavu yenna ng'ali n'engatto eziriko ebyeru.

Ekikubo eky'ettaka ekinene obulungi nga kiyita okumpi n'essundiro ly'amafuta. Ku ssundiro ly'amafuta wano waliwo abantu abawerako era waliwo n'akazimbe akakaddekadde akali mu langi enjeruyeru, waliwo n'obuddoddo obutonotono wano ate nga bwetooloddwa ebisakasaka ebiri mu langi eza kiragala.

Enjuki ennene obulungi ng'era ya kyenvu n'ebiwawaatiro ebiddugavu egudde ku kamuli. Akamuli kano kalabika bulungi ng'era ka kakobe. Kali ku kati aka kiragala wabula ng'era kaliraanye obumuli obulala bungi. Enjuki zimanyiddwa okugwa ku bimuli nga zinoonyaamu bye zikolamu omubisi so ng'ate era ziyambako mu kubiwakisa.

Omuvubuka atudde ku mmeeza nga mu maaso ge waliwo ekyuma kikalimagezi ekya laaputoopu era yeekaliriza alina emirimu gy'akolako ng'anyigaanyiga. Ku mmeeza era kuliko essimu ekika kya sseereza, ekisenge w'atudde omulyango muggule ate ng'atudde ku ntebe eya bbululu.

Ekikubo ekinene era ekigazi obulungi nga kya ttaka , nga mu miti emingi emiwanvu nga kigenda emitala. Ebbali w'ekikubo wano waliwo ekiswa ekiwanvu so ng'ate mu miti omwo mulimu obuddoddo obuto obwa kiragala.

Ekinyonyi kino ekiddugavu kiyimiridde wano mu lusaalu era nga kirina omumwa omunene n'obuuso obutono, kirina amagulu mawanvu ng'ate ebyoya byakyo bisusumadde. Olusaalu we kiyimiridde waliwo engeri y'amazzi, nga kirabika lutobazi. Obuddo butoototo ng'era waliwo n'obumulimuli obuli mu langi eya kakobe.

Olubalama lw'ennyanja nga luliko abantu bangi abalina bye bakola lulina omusenyu ebbali w'ennyanja wano kw'ossa ebyaziyazi ebingi n'ebiyinjayinja ennyanja yo erabika nga nteefu mu mazzi gaayo aga bbululu.